Tene misilenni huwatta dandiinanniri rosaano rosu minira e'anonna fulittano woyte anga borro amade dira dirrate leelittanotta xawisano

Kuni misilete iima leellannonkehu selaami hoteelle yinanniwa ikkanna kowiichono horoonsi'nanniri addi addi owaante afi'nanniha ikkanna bunu hattono sagalete owaante uyinanni bayichooti. Hattono wedelluno dancha yanna sayisate daye gangalatanno baseeti.

tenne misile aana la''a dandiineemmohu adawu agaano ikkitanna adawu agaraano yannate hajubba aana corqitanni hasaabbanninna nooha ikkanna ofolte noo garino lowontanni hagiirsiisanno garaati.

Konne bayicho mannu addi addi looso kalaqenna dikkiranni afamanno baseeti

Tenne misile huwata dandiineemmohu biifinse worroonni itonna biifinse worroonni ago la'anni noommo. Kowiicholla woyi ani heero yee heera hooga"yyanni ani anera hanqoommo.

tinni misilie maa xawissaannote sidaamu afii qaaliisamme yaanno maxaafi mayi horo daafira danasino hiittoho gidoosi mayi horo afirino?

Yenne misilenni la'a dandiineemmihu babbaxxitino muro fulte leeltannota huwata dandiineemmo. Tini murino lowinta biiffinoti hagiirsinota ikkase baalaho dimaaxantanno.

Tini misile leellishshannonkehu adawu agaraano fonqolu iima heeransaati fonqolono adhitanni leeltannohu mannansa woy daga maate hiitto assine qarrunni gatisa dandiinanniro huwanyoote aanno garinni fonqollannansa fonqolo adhitanni leeltanno

Kawwiichi maa duunnanniwa lawanno? Duunnionnirichi woyi mitto bayicho gamba assine worroonni uduunnichi dani maati? Me'u uduunnichi leellanno? danansano hiittooreeti?

Tini misile leellishanonkehu rosu gibbe ikkaseeti rosu gibbera rosu yanna iilliteenna rosaanono rosonsa rossara rosonsa kifilensa e'e harunsitanni noota leellishanno.

Tenne misienni huwata dandiineemmohu ijaara ikkanna kuni hijaarino bereketi mooli yianniha ikkanna, konne hijaara lowontanni biifinsenna injiino garinni loonsoonni la'anni noommo, konne hijaara laeemmo woyte anino togooha mayra diloosoommo yaanni dadillanni noommo.

Kunni qoxeessira mannu gamba yee mitteenni mine minanni leellannotanna mine biifisanni noota akkaleyo mine hune haaro mine sheekkunni minanni noota la"a dandiinanni

Kuni baaychi maa assinanni baaychooti? konni baaychira mageeshshi uduunni leellanno? uduunne maayinni dinbe hee'noonni? daddalo dadda'lanni noohuno ayeeti?

Tini misilete babbaxino dani uduunicho ikkanna horosi baatto loosirate hattono hijaaru loosira horonsi'nanihanna biifinoha ikkasi leellishano

Tenne misilenni huwata dandiineemmohu kuni leellanni no ijaari woy mini lowontanni biifinoha ikkasinna xummessinni kainohunni bilicilicci yaannoha ikkasi buuxa dandiinanni.

Ko baayiichinni la"a danddiineemmohu babbaxitino uduunnicho silkke, eerifoone babbaxitino hiranna hiramate owaante afiranni baayicho ikkanna mannuno hasirino silke hasirino birrinni mare hidhe higanno baayiichooti yaate.

Tene misile iima la''a dandiineemmohu baattote ofollanna dhagge ikkittanna kuni beettuno baattote ofolla baattote dhagge mare towaanyo assanni noo gara lauummosi woyte lowontanni naadommosi".

tini misile leellishshannonkehu asipaaltete qaccera kaameelu gongo'me ha'rannokki gede huxxa huuxxinoonnihu widoonni qolte meicho uurrite nooti tini meichono kolishshonna waajjo dana afi'dhinoti haqqete wido higge uurrite nooti leeltanno.

Tini misile maati? Misilete iima la'nanni hee'noommo caammi dani woyinim koatte hiittoote? Misile amadino manchi ayeeti? Koatte mayi iima worre hee'noonni?

tini misile leellishshannohu gobbate gashshaancho ikkinohu abiyyi ahimedihu addintanni biifinonna naandani garinni bishikilliitte gulufe gangalatanni noota leellishshanno misileeti.

Misile leellishshannohu spoortete godo'le godo'litara meeda e'anni leeltanno wedellaati kuri wedellino addintanni biifannoha waajjo maaliya uddidhe meedaho kowaase godo'lite qixxabbanni leeltanno wedellaati.

Tini misilete aana la'neemmoti maati? Gadhe noo saa danase hiittoote? Maayi iima gadhe no? Saate badhee hige marichi leellanno?

Kuni mini leellannohu mamiichooti? kuni mini leellanno mini qooxxeesira badheenni ikko albaanni hige may leellanno? Kuni albasiinni hige haranno manchi mamira hige haranno manchi mamira hige haray no qinteho gura hige haray no?

Tenne misilenni huwata dandiineemmori boohaarranni merersha ikkasinna wedellu gangalatanno bayicho ikkaseeti kowiichi bayichi horontanni biifado ikkasinni kainohunni lowintanni gangalataho hasia'nanninna doodhinanni bayicho ikkasi la'a dandiinanni.

Tini misile maa xawissannote tenne sagale su'mano mayine woshshinanni teni sagale kiiro mageeshsha martanno tenne sagalete widoonni hige noo maanki kiiro me"eho

Tenne misilenni la'a dandiineemmohu mannu babbaxxitino ammano noonsaha ikkanna tenne amma'no harunsanni no mannooti orittodokisete mannooti biifino garinni naandanni garinni zammaranninna maganoho ayyrinye aanni haranni noota la'a dandiinanni.

tini misilete aana leeltanoti mininna biirote uduunnicho ikke horonsira dandiinanni uduunnichooti kuni uduunnichino addintanni loonse horonsiranno mannira qineessinoonnita la''a dandiinanni.

tenne misilenni huwatate dandiinemori roosano rossu gibbe marte rosonsa e'e wonbarensara ofolte waajjo daftara fa'niteyoori rossisanchu koolishu saaledira borressinore hinkilitanni noota leellishano

Kuni misilete iima leellano manchi ayeeti ? Ofole noohu badhensaanni hige hadhanni noo kiiro mageeshite, maa assanni noo mannottati ?

Tenne misilenni huwata dandiinanniri sagale itate qixxaabbe hee'noonnitano woxi worrara qixxaanbe buddeena saanete albaanni worre hee'noonnitano hattono worroonni buddeenino lowonta biifinoha ikkasi huwata dandiinanni.

Tini misilete leeltannoti, seedu xawira biifadu garinni giwirinnu hayyonni loonsonniha qunwumado shaana ikkasi leellanno. Kuni qunwumadu shaanino xaa yannara giwirinnu abbino hayyonni biifino garinni biifinse loonsonniha ikkasi leellanno.

Tenne misilenni huwata dandiineemmohu rosu mine martte rosu deerra la'anni noo gashshaano lowontanni naandannirena hagiirsiissannore ikkansa buuxa dandiinanni.

Tene misilenni la"a dandiinannihu bunu mine biifinsoniha ikkasinna qoxxeesasi sharunni seekkine qoqqomboonniha ikkasi xawisano

Tini misile maricho xawisanno? tenne misile albaanni no minna me"ete? tenne misile akawaawe woyim qqooxeessira no haqqe mageeshshaati? Tenne qooxeeessa maaho horonsi'nanni?

Kuni manni maa assanni nooho? Kuni manni kiiro mageeshsha ikkitanno? Angansara maa amade nooho? Hiittoo dani uduunne uddirino badhensaanni huge leeltanno haqqe hiittoote?

Kuni ollii hiittooha lawanno? Baattote ofollo maa labbanote? Tenne baatto iima hiittoo muro fulte leeltanno? Konni olliira hiittoo haqqe fultanno?

Tenne misilenni maa la"a daandiinanni? Baattote ofollanna ilaalu luphiima gotiimmana dirima hiitto ikkinoha leellishanno? Konni ollira me"u mini leellanno? Badheensanni hige hiittoorichi no?

Tenne misilenni la'a dandiineemmohu sidaamu wedelli mimmitinsa ledo biifino garinni faashshine gophite addintanni naandanni garinni biiffe leeltannota huwata dandiinanni.

tini misile leelishshannonkehu addintanni biifino bayiicho ikasinna babaxitino muronni huxxaminohanna biife leellannoha ikkanna muro biifasenni kainohunni lowontanni halja yitinote.

Ko bayichi maa loonsanni hee'noonniha lawanno? Loonsoonni woyi duunnoonnirichi maati? Mageeshshi kinna duunnoonnita labbannp? Yannano hawarrootiho soodoo labbanno?

Tenne lamente seenni giddonni mitte elento amaddinoti uddidhino goginni lowonta hagiirraame labbanno layiinkiti kayinni yddidhino goginni hagiirraame dilabbanno

Tini misilete iima leeltannoti foonchoho yine woshshinanniha ikkanna fooncho konne babbaxxitino manni daye daa"atate horoonsiranni leellanno baseeti yaate. Itiyophiyu giddodiri ikko gobbaanni noo manni duucha woyite daye gangalatanni sayisanno baseeti.

tenne misilenni la''a dandiineemmohu albi gashshaanchi sidaamu ejjeetticha ikkinohu hattono wodiidi gashshootira waanna gashshaancho ikke sainohu miilooni maatoosihu addintanni biife leellannotano dagate loosantino looso mayi geeshsha iillinoro qolanni noota la''a dandiinanni.

Tini sagale addintanni sidaamu budi garinni ayyradonna wosinaho horonsi'nanni ikkitanna tinino shaafeta yine woshshinannita ikkitanna addintanni lowo geeshsha coommitanno sagale giddo mittete.

Kuni misilete iima leellanno maxaafi babbaxxitino hedo giddosi amadinoha ikkanna kuri maxaafa giddonnino sidaamu gashshanonna sidaamu albi ejjeetto giddosi amadinoha ikkanna babbaxxitino hedo giddosi sayiisinoha ikkanna kuni maxaafino lowontanni biifinoha ikkasi leellanno.

tenne misilenni huwata dandiinanihu sidaamu daganna balchooma agadhino garinni uddidhino beetto lowontanni biiffe leeltanno anino wodani'yanni baxoommo daafira wolu adhano yee waajjani noomo.

Tenne misilenni huwata dandiineemmohu daganna maate ikkaseeti. Tenne daganna maatete giddo ti'i beetto ane la'anni nooti baxxinoeha laweenna lowontanni waajjoommo.

Kuni uduunnu duuname noo bayicho mayine woshshinanni ? Mageeshshi Uduunnino duunaminoha lawanno ? Uduunnu dani hiittooho? Mayirano horonsi'nanniho?

Ayiiradu kalaa Desta Ledamohu Sidaamu dagoomu qoqqowu mangiste pirezidaantichi sidaamu dagara babbaxitino limaate loosanni leellannoha ikkanna hattee giddonnino waa loose dagasira aanni noota leellishshanno odooti.

Tenne misile iima buunxanniri heeriha ikkiha ikkiro sidaamu budu hara ikkanna kuninno addintanni biifinohanna naandani bohaaranni mereershaati. Kunino sidaamu wedelli babbaxxino bayiicho hadhe heedhanori ikko giddo heedhanori dagge gangalattanno baayichooti.

Kuni bayichi maa ikkinota leellishanno? Konne bayicho marichinna marichi uurre leellano? Konne bayicho uurritinoti makeenna woyi motorra mageeshshi kiiro ikkitanno?

Kuni misilete iima leellanni noo manchi maa assanni nooho? Kuni misilete iima dadda'lanni looso kalaqe noo manchi mayi dani looso kalaqino? Kuni leellanno Malawi mayi iima worre hee'noonniho? Hiittoo uduunnichi giddo nooho?

Tenne misileni huwata dandiineemmohu tini sagale lowontanni lowo manni baxannosetanna halchannose sagale ikkasenni anino enne sagale itanna mannu dayii ikkiro lowontanni giwisireemmo.

Tenne misilenni buuxa dandiinannnire sidaamu meenti sidaama xawisanno garinni babbaxxinoha uduunne uddire goowinsarano diigo duu'ninori biifino garinni biife footo ka"anni noota la"a dandiinanni.

Tenne misile huwata dandineemmohu kowiicho fulte waawacce noota addintanni hagirsiisanno basenna qooxeessahono dancha biinfille uyitino gede la'ate dandiinanni.

Tenne misilenni buunxeemmori heeriha ikkiha ikkiro baattote ofollanna dhaggese ikkitanna tini baattono ofollose lowo geeshsha injiitinotanna dhaggeeffachishshannotanna hagiirsiissannota labbanno.

Alamete aana babbaxxitino amma'no heedhannoti qaangannita ikkitanna tinino musiliimete roduuwi amma'no amma'nite heedhanno baseeti

Kuni misilete iima leellannori sagale maayiine woshshinanni? tini sagaleno mayi iima no? sagalete horono maati?

Kawiichi rosu owaante afi'nanniwa ikkanna kawiichono rosaano gamba yite rosiisaancho kolishshu saleedi aana boorreessitanni no borro galichidhanni leeltanno.

Kuni misilete aana la'neemmo maxaafi horo maati? Hayyenna dagoomitte horose yaannoha ikkanna konni maxaafinni rosa dandiineemmori maati? Hayye mayira horoonsi'nanni? Hayye dagoomaho mayi horo uyitanno?

Tini misile maa xawissanno? garbbu giddo haranni noorichi maati yinanni? garbiu giddo hadhanni noo yowolo iimma meu manni haranni no? yowolono mayii horora horonsi'nanni?

Kuni bayiichi addintanni biifanno bayichooti. Konne biifanno gede assanosihuno iimiidinni foonchu dirrannoha ikkanna kawaannino ka'aannino dancha haqqenni dancha muronni biifino garinni huxxaminoha ikkaasi baxxinoha assannosi.

tenne misilenni huwata dandiineemmohu sidaamunniha sicconna badooshshe anga amadino wedelli mittimmatenni biifino garinni mitteenni haranni leellanno gari lowontanni hagiirsiisanno.

Kuni baayichini maa huwata dandiineemmo? konni mini giddoonni meu mannooti uurrite no? uurrite noo mannooti kawaanninna albaanni badheenni hige marich leellanno?

Kawiicho mannu mitteenni gamba yee duuname kaaliiqa annansa ayiirrisanni noo bayiicho ikkanna, mitteenni gamba yiinohuno roorenka seennu roduuwi mitteenni haranni ayiirrisanni leellanno.

Kowiichi owaante afi'nanni mereershsha ikkanna owaante afi'nannitino caate hirranni bayiichonna hidhinanni bayiicho ikanna kuni mannootuno caate qama"ate yite yanna iilliteenna marte hidhitanninna hirtanni leeltannota leellishshanno.

Tini leeltanno misile maa xawissannote? Kuni hijaaraho irkire noo uduunnichi maaho horoonsi'nanni? Afiidosi hiittooho? Mayi iima irkisamino? Mayi iimano worre hee'noonnisi?

tenne misilenni huwata dandiineemmori sidaamu ejeetto ikkitinori sidaamu daafira waaga kaffaltino ejjeettooti sidaamaho yite reyiite gooffinoha ikkansa lowo geeshsha dadillissanno ejeettootaati.

Ko bayiichi biifino garinni e"e fultooti assanno alguno horonta biifanno, woroonnino woroonni minxaafe lowontanni biinfillunni ka'inohunni beeddakko labbanno.

Kuni maxaafi shafeetanke yaanno shafeeta mamoote horonsi'nanniro shafeetate horo maatiro giddosi seekke amadinoha ikkanna hatttono baxsio yaannisinni qixxaawino maxaafaati.

Tini misile leelishanohu Sidaamu worbba ikkasinna worbimasinni ka"inohunni dagunchu ledo olame dagunchu ledo qasame daguncho shee dagunchu goga uddire urdesi adhe bisesi adhinohu goga shiino daguncho adhe dikko fule milli yaannota leelishano.

Kuni misilete aana leellanno muuziiqi gitaarete yine woshshinanniha ikkanna konne gitaara horonsi'nannihu dadilleho ikko hagiirru heerirono horonsi'nanni uduunnichooti.

kuri mannooti maa loossanni nooreeti? kuni manni kiironsa me'eho? kuri mannoti mayi haja iima hasaabbanni noore labba'none.

tini misile leellishshannohu addintanni biifino foonchi aliidinni woro hige dirraanno baseeti tini kuni foonchino addintanni biifannoha ikkanna mannu daa''atate mare da''atanni leellanno baseetina daa''antanni baseeti,

Kuni olli hiikko laalooti? Konni olliira kawa hige haranni noo manchi maa uddirinoho konni qooxeessira leeltanno bajaaje hiittoote? Me''ete?

tini leeltannonke akaakiltubba mayiira horonsi'neemmo? mamoote mamoote horonsi'neemmo? mayi iima sutante leeltanno? danasna maa labbannote?

Konne bayicho mamaati yine woshshinayi kuni mannootino maa assanni no mageeshshi manni fule amma'note maganosa ayirsanni no amma'note mannooti badheenni hige hiittoo haqqe lreltannino.

Tini misilenni maa huwanteemmo? kuni manchu hiikka hige haranni no? mayi dani uduunne uddirino? haranni noo manchira albaanninna badheenni hige marichi leellanno.

tini misilete aana leeltannoti mini saada ikkitanna mini saada giddoonnino saa yine woshshinannita ikkitanna tini saano lowontanni biifadonna baxissanno saa ikkase la'a dandiinanni

tenne misilenni huwata dandiineemmohu muro ikkanna tenne muro giddonnino hayixeho kuni hayiixino addintanni hagiirsiisanno garinni fuleenna biife leellannota huwata dandiineemmo.

kuni bayiichira babbaxxino looso loossanni afantanno beetto leeltanno tini beettono annu annunkunni mannu hasatto wonshino garinni danu danunkunni wodhite albaanni leeltanno ikkollana kayiinni qooxeessu lowontanni loosirate injiinokkiha ikkasi buuxa dandiinanni.

Mannu mittu baayiichinni wole baayiicho harate hodhishsha horonsirannoti qaangannite ikkitanna tenne hodhishshubba giddonnino mitte bajaajete. Bajaajeno sasu goommiti sase manna hogobbe hadhanni leeltannota leellishshanno.

Tenne misilenni huwata dandiinannihu adawu agaraano hasaawa assitanni afantannotanna torbitanni leeltannota laummo woyite lowontanni hagidhoommo.

la'neemmohu maxaafa ikkanna maxaafuno madosinni leellishannnohu anfohu kulo"e anfohu kulo"e yaa anfokkihu kulannori nookki daafira anfohu duuchare rosiisa danadaann daafira anfohu kulo"e yaanno maxaafichooti

Tini misile leellishshannonkehu mancho tini wo'ma faashine uddidhe umoho waajjo shaashe usudhite aanaho naxala uddidhe lekkate kolishsho caamma wodhitinota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana lellano wedelichi addinitanni biifinonna yanna hasidhanno looso loosanno wedelichaat kuni loosanno loosisinni addinitani dagatewiini naado afirino beettoot

Konne bayicho leemmichu fiilinni biifinse loonsoonni xaxxo no hattono biifinse loonsoonni dukko leeltannota huwata dandiinanni.

Tini misile leellishshannonkehu asipaaltete iima lamu mannooti hando ikkinoha jawa booto ga'nite dikko hadhanni noota leellishshanno, albaanni hige noohu booto massage ha'ranni nootta leellishshanno, bootu danasino duumo waajjo ikkinoha la'ate dandiinanni.

Kuri mami rosi mineeti. konni rosi mini albaanni me'e haqqe leeltanno? konni rosi mine hiittoo dani qalame buurroonni?

Tini misile leellishshannonkehu rosiisaancho rosaanose garunni rosiissanni leeltanno yaate. maa rossinoro, rossinohunni xa'mo xa'miteenna ooso xawishsha uuyitanni leeltanno yaate.

tini misile leelishanonkehu adawu agaraano doogote uurrite adawu kalaqamannokki gede kaameelu sa'annohanna higannoha uurrisse tara agarsiise sayiissanni noota leellishshanno misileeti.

tenne misilenni huwata dandiineemmohu sidaamu beettonna oromote beetto mitteenni gamba yee footote amanyoote assiranni noota laoommo garinni lowontanni naadoommonsa.

tenne misilenni huwata dandiinanniri boohaarranni mereersha ikkasinna kuni qooxeessuno lowontannni biifadona hagiirsiisanno bayicho ikkasinni lowo manni daye boohaare harannowaati.

Ejjeetto ikkitinori budensanna wogansa agadhino garinni uduunnensa uddidhe biifino garinni sidaamuyiita mayiimmasi xawisanno garinni biiffe leeltanni noo mannoota.

Kuni uduunni mama afamannoho? Kuni uduunni mayi iima worreenna leellanno? Konni uduunni horo maati? Meu uduunni ofolle leellanno?

Kuni owaante afi'nanni mereersha ikkanna owaante adhitara martinoti owaantese dani kulteenna owaantese garinni owaanchishanni leeltannota leellishanno.

Kuni bayichi mamiichooti? Konne bayicho leeltanno minubba me"e minna leeltanno? Tenne minnara badheenni hige hiittoo muro leeltanno? Tini minnano mayi giddo huxxante leeltanno? Hiittoo huxxinni huxxinoonni?

Kuni biifinohu sagalenna bunu mineti, tene basera ayee gari wosinchino daayiro hagiidhe harano biifino baseti

Kuni misilete aana leellanohu haqqu uduune ikkanna kone horonsi'nannihu buna udullate ikkanna ,haqqu udulumira lowo horo noositta xawisano

Poletiku massagaano babbaxxitino hajubba aana torbite gumulo sayiissuhu gedenssaanni mittimmatenni keeke murtanni nootanna hattono loossino guminni hagiirraamma ikkansa leellishshanno

Tini misilete aana la'neemmoti baattote ofolla leellishshannoha ikkanna tenne baattote ofolla lowonta maala'lishannote aliidinni fooncho lawanno way dirranni leellanno tenne baatto aana muro loose itate lowonta kabbaade assannoseri bagaame ikkaseeti.

tenne misilenni huwata dandiineemmohu babbaxino dani uduunnicho ikkasenna tenne uduunnichinino xaaula bocatenna baatto qottisirate horonsi'neemmota ikkasenni tenne horonsiranno manni lowontanni qarraataamo ikkase laummo woyiite dadilloommo

Misilete aana leellannohu babbaxxino dani uduunnicho ikkanna kunino mittoricho murate horoonsi'nanni uduunnicho ikkanna kunino murannoha lawanna addintanni waajjishanno uduunneeti.

Misilete iima la'neemmohu poletiku massagaano loossino looso maassiisate hadhanni leeltannoha ikkanna ane widira higge daggannoha laweennae waajje xooqanni noommo.

Kowiicho mannu mittimmatenni gamba yee kaaliiqa gu'atanni leellanno kuri"uu giddono mannu lowo geeshsha hagiirraamo ikke maganoho ayiirrinye aanni vnoota huwata dandiinann

Misilete aana leellannohu sidaamu afoo rosaanote maxaafa tonnikki kifile maxaafa ikkanna, kurino amadinohu qixxeessaano, muccishaano, isilaanchimmate buuxaano, misilete ogeeyye, suudisaanchonna amaalaanote gaamooti.

Tenne misilenni huwata dandiinannihu mannu kaaliiqi ilamara ikko kaaliiqi kao ikko hattono diru soorro ayyaanira togoonni maala itanni leellanno. Ikkollaa kaayiinni womaashsha abbe sagale intannitera woransa busha bude ikkasi leellishshanno.

Tenne misilenni la''a dandiinanniri heeriha ikkiha ikkiro mannu babbaxxino looso loosanni noota loosanni noo loosino addinta biifanno buna albaanni duu'ne noota hattono awukado lawinore muuze lawinore albaanni dire wodhinoti leeltanno.

Tini misilete aana leeltannoti amma’note baayicho ikkanna. Amma’note baayicho mannu miteenni gamba yee ofolle kaaliiqa annansa guwisanni leellanno. Kuni misilete aana leellanno mannino kaaliiqa guwisiranni noohu lowonta biifinota leellishanno.

kuni mereershi babaxino owaante afi'naniha ikkanna kuni owaantete giddonino bununna sagalete owaante afi'naniha ikkanna kowiichono sagale hajacce itanni leellannoha leellishshanno.

Tini misile leellishshannonkehu adawa agarate hashsha barra yitukkinni, dagate daafira yite foolishshidhukkinni hawarro soodo wexxi werri yitanni dagansara owaante uuyitanni leeltannota leellishshanno.

Misile leellishshannonkkehu dubbu saada giddo mitto ikkinohu niyaala yine woshinanniha ikkanna, niyaalu kunino itophiyaho da'aattote dagganno mannooti lowo eo eessannoha ikkasi leellishshanno.

Tini misilete iima leellishshanni nooti addanta lowontayi marrarsanno garinni doogo hoogate ka"iminni mannu xissamino manna qoteho qarreessaho duqqe katamu noowa massiraanni llellanno yaate

tini misile leellishshannonkehu hawaasa garbu eela yannansa danchu garinni sayiisanni leellanno seenneeti yaate.

Tini misilete leeltannoti ajaakse yinannita ikkitanna tenneno horoonsi'nannihu sagale inte ka'nihu gedensaanni anga fula hoogguha ikkiro anga mucuqqi assite fushshate horoonsi'nanni yaate. Hakkii saeennano mini uduunne hayishshirateno horoonsi'nannirichooti.

tini misile leellishshannonkehu adawu agaraano ikkitanna adawu agaraano dagate hashsha barra yitukkinni jaddo abbannohunni agarreemmo yuitaanni qaale e'anno yaate

tini misile leellishshannonkehu biiffino baatora laxxi yitinotera suwashshote iima dancha mine minoonnihu minuno faname noohu woriido liishotenni usuraminnohu aleenni qorqorro ganoonnihu biifino garinni leellanno.

tini misilete iima leellannokehu kolishshu kaameeli gurarano qiniitiranno hige taayisara hee'renna maabiraate woy doogote layiite amaddeennasi uurre noota leellishshannonke.

Tini misile leellishshannonkehu wedellichu xexxerrisasi hayiishshirannina toyaaxxanni noota leellishshanno xexxerrisano hayiishshanni noohu saamununni ikkinota saamunano gane ka"ihu gedensaanni waayiinni waa hoo'lanni noota leellishshanno misileeti

Tini misilete iima leeltannoti biiffino baattora seeda halallaho funta kayiinse hee'nnonniho. Funtu kunino biifino garinni fule waca yee leellannota leellishanno. Kuni funtuno fulanno woyiiteno bonqe haa'ne weese kaayisi'ne itate geeshsha marrannita leellishano.

Tenne misilenni huwata dandiineemmori heeriha ikkiro sidaamu budi garinni buusa fullanni woyte jawu bedheenni hee'riha ikkiha ikkirono agarre jawa albaanni saayinse aanano aananno garinni antetenni afullannita xawisanno

Tini misile leellishanonkehu akawawete muro ikkittanna buna ,weese, shaananna babbaxitinotta haanja muro ikkase leelishano

Tini misile leellishanonkehu addi addi sagale noottati iseno, mokkorone, Ruze, ka'rotenna hattono wolootuno nootta xawisano itate biife qixxabbino sagaleti

Tini misile leellishshannonkkehu mannootu yannate hajo iima dagate loosantino loosonna dagate loosa hasiissanno hajubba iima hasaawa hasaawanninna torbbanni leellannota leellishshanno.

tini misile leellishshannohu rosu gibbe giddooni xallinooniricho ikkanna xallinooni misileno kulatnnonkeri moora fajjannno rosisaanichi rosaano shinoha ikkanna galchidhanno rosaanono kayiinni reetannote yitannota leellishannonke yaate

Tini illete la'nanni hee'noommoti montaarbo woy jippaasete yine woshshinannita ikkitanna, shiima huuronni dagginota lowo huurora qolte qarqara danchu garinni iibbishirate horonsi'nanni uduunnichooti.

Tini misile leellishannohu seedunna biifino xawira biifino garinni hayixe wixasinna winxoonni hayixi biife fule umo heeshi yiinoha leellishanno

Kunni misilete iima leellannokehu qooxxeessi addintanni baxxinoha assannosihu dancha ayyere hee'rasenni tenne dancha ayyere hee'rase ka'ehunni lowo manni kowiicho daye yannansa saaysatenni haranno baseeti.

Tini misilete iima la'nanni hee'nommoti ko"atte ikkitanna tenne ko"atteno horonsi'nannihu roore yanna sabbu heeranno yannanna buko heedhanno yanna roorenkanni baadiyye hinge ha'nanni woyiite horonsi'nannita ikkase leellishshanno

Tini misile leellishshannonkehu sidaamu dagoomi qoqqowi mangiste arooreessu woradi gashshooti borro mine ikkaseeti. Tenne gibbe giddoonni haaro hijaara hijaarranni hee'noonihano leellishanno. Hijaaru hijaarranni hee'noonnihuno waajjo qalame gannoonniha ikkasi buuxate dandiinnoonni.

Tini misile leellishshannonkehu beettu widoo fulara yee haranni doogote iima noota leellishshanno. Albaanni hige shiimu wayi cororanni woro hige dirranna hiikkaa hige fule harokka widoonni yee hattee doogora assawanni noota leellishanno.

Tine misilenni huwatta dandiineemmmori heeriro mannu daddalu basera sagalete mine fa'ninotta egensiisate fushino Egenshiishshati isino luwa maaluna sagalete mine yaanoho

tini misile leellishshannonkehu daddalu base ikkassinni ka'inohunni hassi'noonniricho mare afi'nanni gede albu qiwaate shito umu qiwaate bisu qiwaate babbaxxino garinni marre afi'ra dandiinannita leellishshanno misileeti.

Kuni qoxeessi babbaxxitino ataakiltuwa hirranninna hidhinanni ikkanna kowiichono hirannohuno hidhannohuno kiilotenni mazane hidhanna leellishanno yaate.

Kuni misilete aana leellanno manchi budesinna wogasi agadhino garinni seemmasi uddire umoho wollimma qasire urdesi adhe biifino garinni sidaama lawe ofolle leellanno manchooti

Tini misile leellishshannonkehu rosu gibbe ikkaseeti rosu gibberano ooso rosu mine e"ate albaanni rosonsa hanafate albaanni yaate bandeeru amanyoote ayiirrisate yite hojjansa biifanno garinninna hojjansa taaltino garinni salfe amadde noota leellishanno

Tenne misilete aana leellannonkeri Siidaamu seenni biifino garinni budu uduunne uddire qolonna qonxolo uddire biife haranni noore leellishshanno misileeti.

Tini misilete iima la'neemmohu muro ikkitanna, muro tinino biiffino baatto iima winxoonniti dancha gede fulte haajidhe leeltanno tenne murorano mereeroho dandiicho qansoonniha la'nanni hee'noommo, dandiichu kunino wole la"annohura illete gibbe assinonirichooti.

Tenne misilenni la"a dandiineemmohu sidaamu meenti sidaamu bude xawisanno garinni budesinna maayiimmasi ayiimmasi agadhino garinni biifenna uddire leellanni no.

Kawiichinni rosa dandiineemmohu mannu amma'note bayiicho mare maganonsa galaxxanni huninohu hee'rirono maganu'ya agintaawatenni daddillensa ikko faffonsa magnu'ya qole hasaaphanni leellanni no yaate.

Tini misilete iima la'nanni he'noommoti ispaaltete doogo aana mannu mittu bayiichinni wole bayiicho saadansa bobbahisiranni noota leellishshannota ikkitanna badheennino qole xexxerrisa gulufino beeti hoodensa haranni noota leellishshannote.

Tini misile leellishshannonkehu sidaamu wedelli sidaamu gobbanni gobaanni fulte baara widoonni hadhinori sidaamu mayiimmanna balchooma agadhino uduunnensa udidhe gamba yite mimmitu ledo bohaartanni noota leellishshanno

Owaantete mereershinni huwatta dandiineemohu manu woxu hasiisinsaha ikkiha ikkiro mare adhate baankete mare tarano agadhikinni mitu garino nookiha hasireo garinni kaardensa calla wore woxxe fushire horoonsira andaano mereershati yaate.

Tini misilete iima la'nanniti alatti wondi xaphoomu hosipitaale yaamantanno. konni eeriyi akkawaawera daye mannu xibbinsanni babbaxxewo gari hure dancha owaantenni afire heeranno bayiichooti yaate.

tini misile leellishshanonkehu mannu yannate garinni giwirinnu looso loosiranni afamanno yaate giwirinnu hayyoollino mereeronsa dagge mannu hiitto loosira hasiissannoro masimarunni kultannansa mannuno insa la'anni nooha leellishshanno yaate.